Iimeno oya yooloka ngele tashiya koompumbwe dhawo, yimwe oyihole omeya ogendji yo yimwe oyi hole omeya omashona. Yimwe oyihole omuzile yimwe kayihole omuzile. Iimeno yimwe ohayi mene nawa ngele yili momizile nenge yakunwa momatala nenge kohi yomiti omikwawo.

Ofaalama dhoohi uuna ethimbo lyoku kwata oohi lya thikana, aanafaalama omeya moondama ohaye ga tilehimo opo mu hupe owala oohi shoka hashi kala oshipu okudhi kwata

Onyanga oyo yimwe yomiitowalekithi, ndjoka hayi longithwa okudhogeka iipalutha yetu ngaashi: oonyama dhokuyothwa, nenge omihoka. Iikulya ya tulwa onyanga, ohayi tokola elaka.

Omatsakaneno gevi nefuta omahala gamwe omawanawa ngoka haga nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili nohaga etele oshilongo iiyemo.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shomefuta, muyo ohamuzi omagadhi ngoka haga longithwa miilongithomwa oyidji ngaashi, omoopela nenge omomagadhi gokugwaya, onyama yombwa yomomeya nayo wo ohayi liwa.

Moofaalama aantu ohaya longitha iipulilo ya yooloka, shi ikwatelela kevi ndyoka tali pululwa. Ngele evi ekukutu nena oshipululo otashi pumbwa shi kale tashi vulu okupulula mevi ndyoka, onkene komambakumbaku ohaku vulu okutulwa omatemo ga yooloka.

Evi omanga inaali kunwa, ohali longekidhwa. Elongekidho limwe ndika hali ningilwa evi, okupulula. Aantu ohaya longitha omikalo dhayooloka okupulula, ongele iinamwenyo nenge omambakumbaku.

Epangelo olina omahala ogendji ngoka ga tulwa oondhalate oku gamena iiyamakuti ngaashi oondjamba, oonduli, oongalangombe, oonkoshi, oompanda nosho tuu.

Omiti ohadhi longithwa okutunga omagumbo, oondunda dhomomagumbo, oongandjo dhomagumbo, okutopola oombinga dhi ili nodhi ili megumbo, megumbo lyoshiwambo ohamu kala wo oondunda, dhakumbwa nomwiidhi.

Oshigandhi omo moka aantu haya pungula iilya yawo uuna ya teywa. Oshigandhi megumbo oha shi kala konkololo. Moshigandhi omwa pitikwa owala okuya aakulukadhi pomuthigululwakalo gOshiwambo.

Oombaka dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa megumbo. Oombaka odhi hole okukala momeya, dho ohadhi vulu wo okukala pevi. Nadho wo ohadhi tendula omayi dha fa oondjuhwa.

Uuna aatalelipo taye ya koshilongo shontumba, ohaya hiile momahala gaatalelipo ngoka ga yela nawa noga gamenwa shoka tashi etele oshilongo iiyemo oyindji.

Oonduli odhi dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa nohayi hili aatalelipo okuza komahala ga yooloka okuya okudhi tala noku etela oshilongo iiyemo.

Oofalama dhoohi, aantu ohaya fulu omalambo nenge uundama ta ya yala mo oonylon, opo nduno ya tule ko omeya, opo oohi kaa dhi fuvamo mevi. Oohi ohadhi tulwa mo nduno mo meya, tadhi pe welwa mo iikulya.

Oshithima nenge oshimbombo nenge ongalamwithi ya shiteni osho oshikulya sha tseyika nawa miitopolwa oyindji ya Africa. Oshithima ohashi lithwa omihoka odhindji ongele odhonyama, odhiikwambonga nenge oku tsitha ohoma.

Oshikondo shuunamapya otashi humu komeho mokulongitha uungomba okumunitha iimeno, okuyi tonatela osho wo oku ilonga nkene hayi munwa nonkene hayi tulako .

Megumbo lyOshiwambo ngele owa ya mo onga omuyenda, oho telekelwa oondja dha telekeka. Ho telekelwa oshimbombo, ekaka nenge omboga, oshowo ondjuhwa.

Oofaalama odhindji dhoondjuhwa ohadhi tameke nuuyuhwena mboka hawu tulwa mondunda nenge moshikuku watulilwa mo iikulya osho wo omeya sigo wa koko wu ninge oondjuhwa oonene ndhoka taldhi langele wo omayi. Ofaalama osho hayi koko ngaaka.

Omagumbo guudhila ohaga ithanwa iihadhila. ohawu iiti oshowo uudhila ohawu tungile iihadhila yawo komiti nenge pomahala mpoka pwa thita nawa.

Omaludhi giiyenditho mbyoka hayi longithwa oku humbata iinima yoondjundo dha yooloka, okuza kiikulya, iikutu nenge iiyenditho iikawo ngaashi oohauto nenge omasikalapala.

Meshito omu na omahala ogendji omawanawa ngaashi, omago gomeya ngoka haga nana aataleli po oku za kiilongo niilongo opo yeye ye ga tale taga etele oshilongo iiyemo.

Ehwiyu olyo limwe lyomiikwamawawa iikumithi, ndyoka lya tseyikila nawa oondjenda dha lyo lyuusiku nosho woo oku kotha kwa lyo omutenya.

Mombuga yaNamibia omu na oshimeno sha tseyika nawa nedhina Welwitchia Mirrabils. Oshimeno shika oshikumithi aantu oyendji ohaya ti oshi na omafo gaali ashike omathimbo gamwe ohashi monika sha fa shi na omafo ogendji.

Uuna omigongo dha umbu, aantu ohaya kolo omagongo e ta ye ga pungula kohi yevi ge li miiyuma kwa sikilwa nevi etalala hoka ha ku kala ta ku shaminwa omeya. Uuna oshituthi shomagongo sha thikana aantu oha ya fala omagongo ya ka tyapule pamwe naantu ooyakwawo.

Aantu oyendji mboka haa landitha uumeno uushona oha ye wu kunu miifwagalala nenge momandini ga tetwa, eta ye wu sile oshimpwiyu sigo wadha okulandithwa.

Aantu oyendji oya hala oku enda muushitwe ngaka goku inyanyudha nenge go ku i dheyula momagulu. Aantu oya hala oku enda muushitwe ngaashi koondundu, taya mete moo kilometers nenge poshinano shoka ya enda.

Ontsa oyo oshikwamawawa oshi ikaleli, hashi tuka muule. Ontsa oyi na omeho haga mono kokule. Ontsa ohayi longitha omakondo gawo okuyakula oohi momeya.

Moshigandhi omo moka hamu pungulwa iilya uuna ya yungulwa. Moshigandhi ohamu kala mwa kolongwa neloya . Ohashi siikilwa woo nondunda ya kumbwa nomwiidhi ndjoka hayi ithanwa oluhaka.

Momuthigululwakalo gwAawambo iiyelelwa ohayi tulwa metiti ngele tayi pewa aayenda nenge aanegumbo taya li. Ohamu tulwa ondjuhwa, omahini oshowo ekaka nenge onyama.

Aantu yamwe una taya kunu omatama mofalama dhawo ohaga tulilwa po iiti nenge oongodhi opo giidhingileko oshoka omatama oha gamene taga taandele.

Kahenge atseyeki nawa nedhina Ondjamba oye gumwe go miinamwenyo mbyoka ya gamenwa moshitunda shetu shaNamibia omolwa esimano lyo mayego gayo.

Uuna aantu taya teya iilya momapya oha yeyi teyele moondunda nenge moombaali ndhoka uuna dhu udha hadhi falwa kolupale hoka iilya hayi kala ya kukutikwa sigo ya adha oku yungulwa.

Mofaalama kamuna shoka hashi hepa. Omwiidhi nadho ohadhi vulu okutulwa muungonga tadhi gongelwa etadhi mangwelwa kumwe, opo dhi vule oku landithwa pethimbo lyokwenye kanafaalama.

Mo nena ondjuhwa kayishi owala oshi palutha shaa negumbo, ashike aantu oyendji oya tameka oku ninga oofaalama niikuku iinene yoondjuhwa moka hayi imonene mo iiyemo moku landitha uuyuhwena, onyama dhondjuhwa osho wo omayi.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti yina omaukwatya gafa gondongi nenge ngoka gonkambe. Ongolo oyina imalwala omaludhe nomatokele.

Aantu ngele taa hogolola omahala gokukala pokathimbo ngaashi oololya nenge oohotela ohaya tala omutalelo gomudhingoloko oshowo uupu wokumona etango ngele tali ka ningina.

Iikunino oyindji noofalama odhindji ohadhi longitha oowili odhindji dhevi okukuna iikwamboga niimeno yi ili noyi ili ,okupalutha oshigwana oshowo iilongo oyindji yilwe.

Uuna aantu taya kwata oohi, ohaya longitha uundjolo nenge oonete dhokuyuula oohi momeya. Oohi dhika ohadhi vulu okulongitha okulya megumbo, nenge okulanditha, ohadhi vulu wo okutandwa nokuhanekwa nenge okutulwa momashina gokutalalekitha dhikukute.

Oofaalama dhimwe oha dhi kunu omwiidhi gwiinamwenyo. Omwiidhi nguka ohagu tewa nomambakumbaku ngoka haga nyanyula omwiidhi nguka opo gu vule oku tulwa moongonga gu ningilwe iinamwenyo.

Aantu oyendji uuna taya li oshimbombo nekaka oye hole okutula mo omagadhi goongongo ,ngoka haga yengwa okuza momahuku goongongo.